Minnu addi addi horo giddosi aano minu aano horo giddo mitte maate ganba yite heerate ikko addi addi babxitino mini saada miteeni ganba yite heerate lowo horo aano

Jawu manchi kolishsho kuula afidhino koote uddire giddoonni waajjo Dana afidhino uddano uddire hattono illesira illete uddano uddire qacce qaccete haanja muro leeltanno basera ofolle no

Mine fii'nanni feyaanchi leellanno yaate. Aliidosi haqqaho. Woriidosi mine fii'nani raga kayii waajjo shura lawanno. Kiironsano batigneho. Ajanna tonne ikkanno.

Lamu bushshunni loosaminohu hundasiinni ofollaancho worronni jawani shoole siine babbaxino Dani kuula afidhinoti lame siine giddose bunu noote lame siine kayinni giddose bunu dinoote baalantera woroseenni afollaanchu noose

Haqqu gitaare leelitannoe. Tenne gitaare roore woyiite ortodokisete ama'no mine anfanninna ane insa godo'lanno woyiite halchishaae. Tenne gitaare meyaatino godo'litanno.

tini misile maa xawisano yinumoro roosisanchona roosano rosisancuu angasira maaxafa amade mtte anga allenni kayise noo wolotu rosisano midadosinni urite noo.

Tenne misile aanna la'neemmori maattiya yinummoha ikkiro beetto lowo geeshsha biiffannotti xumicho miitte angatte saatte ga'nitte, egenosenni koone uduuncho loosanni noo yaatte

Hirrenna lawissenna agooda jawaachishshe biifado ilama niwaawete amado gobbaanni noo xa mo sufate kaa litanno Hirrenna Hirrenna lawissenna agooda jawaachishshe.

Tenne su'mi maatti yinummoha ikkiro wentileette. isenno horo lowotta uyiittanno yaatte iibillu yanna fanne agureenna qiidda saabbanno. noo bayiichchino biiffanno mini gidootti.

Qaali suudda Qaalla bax isaannoho baxisannoho fuug issanno fuugissanno gurd antinote gurdantinote gan annokkihura ganannokkihura di hangaar siisanno dihangaarsiisanno garunni xaadissanni qaalla suddara qolte babbaddanno yannara qaalu suwisse nabbawansa la anni.

Babbaxxitino misila loossate bikku aliidi ogima noonsari egennamu ooso heedhano kuri baalunku woraddanni gamba assine irko assinanni jawachishisaro anera lowo hagiiri macciishshamanoe.

Beetto umose usudhitinoti angasenni baqaallase amaxxitinoti leeltanni noo"e. Uddano duume udidhe no. Tini beetto albaho buudhinannire seenneho loosse leellishshanni noo.

Itte ka uta Kimbici ayiddu woy olliichu baattono isinni mininni faayya uddano haa re uddisiisisi Itte ka uta Kimbici ayiddu woy olliichu baattono.

Hojjasi seeda ikkino kaameli togoohu roore yanna seeda doogo haranno manna hogowanno. Qoleno loosu baseralla loosasine haarara uyiinanni kaamelati yaate.

Nabbawate Albaanni nabbabbanno yannara daqiiqa mitii mitanno kaa linsa Loonseemmo Nabbawate Albaanni nabbabbanno yannara daqiiqa mitii mitanno kaa linsa Nabbawate.

Jajjaba hijaarra mine minu udiinnicho hayiishirate mine loosisirannohs ikkanna giddosi waa haadhe hadhano tubbo worreenna waa wolewa massite eessitanno yaate.

Hawaasi quchumi giddo alibi annuwa worbuulle sidaamu daga giddo lowo dhagge assite sa'ino mannootu yettera boolleo lawinore misilensa loonse worroonni.

tinni parulu samiseti iseno danase loowo gesha bifano mitte anga annisera pole eronni gowahonna mitto gagasonni bisanore sesa worroni angateno sesa wonni.

Muuziqu uduunnichi giddo mitte gitaare ikkitanna. La"anno mannira gitaare shotare labbanno. Duucha yanna kayii gitaare uminsa faarso noonsa manni horonsidhanno.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera babbaxxitino laalo huuncinoonnita xawissanno.

Kuri amuwu ayaanna ayiirisanni uduunne waajjo udirre anga ithiopiyu siccinni loonsoonnire amade ,alibinsara biliqootta wodhe noori nna badheensaanni wolu maninno heeranna leellanno

Konne darga leelanno manni addi addi gariini biifanno uduune uddie leelanno base lowo geesha danchate insa mule noo mini lowo kaa'lo aanoho

Kunni lannemmo missille mannu laanibba hidhaninna hiraani afamannotta quumi assittanno. aneenno laanibba hirranohu, hidhanohu, daa'atanohu, la'arra dayinnohu nootta oddessitanno. wolliri baxeworri kayinni baalide ,hayilandde, haatonno biikinanni malakki notta egensissanno.

Tini illenkera leeltanni nooti misilete motorete motorete. Tini motorete hodhishshaho basetenni base sa"ate horo baxxino garinni uyiitannonkete. Konnira motorete manchi beettira lowo horo afidhinote.

Mannu tenne uulla aanna naffa heeranno basse woy galanno galittomma isonno mine togo asse biiffisire heeranno yaatte. Misilette aanna leellanohu maatti yine hendanni woyiitte minnu nna beettu leelanni noo

Mitte hili qaaqqo umose eela qolte xaaxidhe goowisera kirre wodhite qoxisera waajjo borsa suxxite wayii siwiilicho amadde oso'litayi kawa higge la'ayi no.

afantino gashshaanonna annuwaho yinanni manni togoo manna ikkanna konni manni giddo mitte leeltanni nooti sidaamu uddano uddidhe sidaamu meenti ikkanno gede ikkite uurrite nooti ama leeltanno.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera qaaqquullu albaanni urrino manna xawissanno.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile waajo faarishshinni hadhdhanota farasi gaare xawissanno.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile qumbahonna muuziiqu uduunneeti.

Konne darga lewlanno weselli addi addi gariini ganba yee leelanno insa mule noo dooga loosantino gari addi addi gariniiti kuni dargi lowo geesha biifanno

Lowo xawira hayiixe kayiinsoyihu leellanno. Mitte beetto odeesanchote lanboena mitto beetto konni gidu giddo uurrenna huurosi hadhayi nooti leeltanno yaate.

Hayiixu qolo xeeqete xaanxe worroyi. Daddalu basera mannu mare hidhara has'ne worroyi base lawinoe. Ka'aa higeno ashagantino ado worroyiiri no.

ululanbnbeeasl ullabbal unnees ullabbal unnees kifile geeshsha kifile geeshsha kifile geeshsha kifile geeshsha Bue Meyate rosi deerra nohunni Global Partnership for Girls and Women s yitanno borronni Internetetenni afi noonni gobbate.

Gobbanke giddo seedu woyi seeda doogo haare manna bayiichuyo bayiicho massannohu baawuru noose. Mannuno baawuru uurriro e"e harara tuudame no.

laalo haammata nooti leeltanno su'ma xaaxancho shaanaati lowo hekitaarera loonsoonni irshshaati ikkollana dana hiito ikkite bainoro diafoommo giddo loonse biifinsoonite

kowiicho qaaqo godo'lishshiinshanni hee'nooniti leeltanni nooe qaaqu lowo geeshsha oso'lanni noohu leellannoe laeemmo woyte maateno rosaano seekkite amadde lossitanni noo rosaanooti

kowiicho leellannori maati yinummoro mannu hala'ladu garinni dadalu looso faninohu leellannoe hakkuri giddonnino koatte lekkate worranniti duuchu daniti leeltanni nooe

Uulla madabaraho qurunfude duunante nootti leelittanni noo. isenno lowo geeshsha horo afidhiinno bunnaho , shaette, xaggate ledo daaqatte, umoho buudhatte.

Kunni egenishishaho yaate Kuni egenishishino itiyopiyu bununa shaete baalesilixaane yaamamanoho isino danassi haanija mare giwinohura baqqalu danni borresine heenoni yaatte

Tenne misile aanna la'neemmori misile nootti nna minnu affammanno Amaru nna englizete affinni borreessinoonni borro nna saadda duucha minita ikko wayi giddo nootta xawissanno

Konne darga leelanno hodhishi aano horo addi addite hodhishu aano horo giddo mittena waano hendooniwa rahe mare iilatatowo horo aano

Biifanona baxxisano minetti waalichohono offolinanni wonibbare baqqalu kuulinni loonisonniti noo. udunichoho worenihu awawu, lamu gommi xexxerisino noo keere bunu mine yaanohu xelote borresame noo

Hala'ladu minni giddo biiffaho ikkannori worame nooha ikkanna hiratte woroonnihoro Kay ewelummassi baxxitte dileelittanno yaatte. Kay mine biiffisatte lowo geeshsha injjaanno

Manchu maganu minne maganu qaale kulanni noohu leelanno. Amanttinno manni heeshsho immitti heedhenansanni uulla heeshonsa naffa biiffinoreetti insa hiitto ikkitte baxxissanno.

Sagale wodhinanni sayiine lawannore loonsoyi. Qoleno konne uduunnicho sagale wodhate ikkikki mine seesaho wodhate loonsonniha ikkikki digantino. bisosino xullo xullo nooho.

Qaaqqulle dirunni uurrsi waajjuullere uddire afuu tuancho wodhino seenni woy meenti qaaqqulleho coimmansa agarsiisanni woy anga du'namaanchu saamuninni hayishiisanni noowaati.

Beetto wedellite umo lowo geyaa biifisse loosidhinoti angasenni hallo amaxxite illese heeshshi assite la'anni goowisera kolishsho hala'lado kirre wodhite no.

Illete uddano woy baxaanxure (illete hincilaallo) wodhitinno mancho umo waajjo shaashshenni usudhite, goowaho kolishsho kirre usudhitenna waajjo budunnita uddano uddino mittu widira la'anni noote manchooti..

Sase duummaadda, mitte shifa woricho, barro gerechonna badheenni duuchu manni noowa mittu manchi duumore aleenni uddirinnohu mitte duume adde siiwotenni goshooshanni noowaati.

kaajjado dimbissanno agatto giddo mitte ikkitinota haraqete yine woshshinannita ganfanni hayyo togoota ikkitanna, midaano giddo xaddonna biqila amaddano kuni woro hige hariru hakkiichinni fulanno fooraro masse mittowo gamba assanno.

Kunni galanni mine ikanna Konni minni gidoonni addi addi seesu uduune wodhinnanni barciminna barcimu aanna mannaho alba leelishano hincilaalo nooti leeltano.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate gashe biranunna ledosi jaalla leeltanni noe

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Muuzuqu uduunne yine kiirraniri giddo gitaare mittete. Gitaare mamii afi'nanni yiniha ikkiro hirranniti daddalu base noose. Qoleno ise lowo woxii hidhinanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kiironsa batignu manni kawa ka'aa hige ofolle no. Konni mannira baalunkuri albaa qolle waa worroyi. Mittu mittunkura albaanni qolle huuro naggi assano uduunnicho worroyi.

Yii ille daganchu Boroodi Anna ya agurilla ooso wonanni gede duu me hanqinohu oosontellana agurilla mine Waachamo Dikultinonkena abbella yitino iillineemmona !

kowiicho daaye noolla hotele qooxeessira haa'nonni kaameli dolfiiinennihu leellanni nooe jawa fooqe noola hoteleti leeltanni nooe makeenuno biifannoho lowo geesha

Afiriku dagata eote gara kulannoha ikkanna mitte mittente gobbuwa kuulunni bande leellinshonniha kuulu Dani duumo Bica baqqala haanja bulla babbaxxino daninni leellinshoonni

Konni manchi afamino gashaancho woyi anuwa ikanna konne darga ofole hedosi miidayeho aanni no. Konni manchi badheenni siccu leelanni no.

Woriidosi hala'linowa saatte daddarre rosino manni loosinohu aana seela shalado haqqa qanse mine fiirate qixxeessinoonni feeyaanchonna feeyanchu irkire noo haanja dana woy kuula buurroonniwaati.

kuni worqete dikko hirranniwaati misilete woy ashshangulete goowi leelanni nooe konnira goowaho sedurichi leelannni nooe dana kolishshoho uura uure nooti leltanni nooe

KOnne darga duunamino addi addi hodhishi aano horo lowote hodhishu aano horo giddo mitte hige calla hendioniwa mare iilate lowo horo aanno